Vafundi vefundo yavadikidiki vanokurudzirwa kuti vatengerwe nhumbi dzekuti vaendesa kofunda nadzo kuchikora veifunda veitamba veifundiswa kunyora mazina avo zveshe nekugarisana naantu zvakanaka mumiganga.

Vabereki vanokurudzira kuendesa ana adoodori kuzvikora zvawo zvefundo zvevana vadoko kwavanenge veifunda veitamba, veitambisa zvinthu zvakasiyana-siyana zvidhori, mabhora kuti vakure mwiri yavo yakagwinya.

Kuzvikora zveana atori tori abereki anokurudzirwa kuti atengere ana atori tori awowo hembe dzekuende nazvo kuzvikora ngekuti ana atotori kana asina hembe haafundi mwoyo wakadakara.

Ana atokotoko anokurudzirwa kuenda kuchikoro chavo cheana atotori kuti afundiswe kugara zvakanaka neamweni nekufunda eyitamba eyifundiswa kunyora mazita awo nekusatuka abereki.

Kuzvikora zveana adoko doko vafundi vanofundiswa kutaura zvakanaka nevamweni kutamba zvakanaka nevamweni kunyora mazina awo kuti panozoenda kuchikora chekutanga vave vavafundi vanokona.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipir,i vatungamirara vanokurudzirwa kugadzira zvimbuzi, zvimbuzi zvakanaka, zvakachena ,zvinoenderana neana anenga aripo muwandire wawo.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti kana vayenda kofunda kuzvikora vatambe nevamweni zvakanaka , vasingatakani nekutukana kuti vanakirwe ngekufunda variyo kuzvikora kuti ramangwana ravo ringe rakajeka kwemene.

Ana echikora ekufundo refundo rekutanga nefundo rechipiri nefundo repaderaa-dera anofanira kufundiswa maererano nemavhu anooneka munyika yedu yeZimbabwe nekuti mumavhu ndimwo munobva zvirimwa zvizhinji zvatinorya.

Ndau inofundira ana e fundo ye chipiri kana ye fundo ye kutanga inofanira kunga iri ndau yaka shambidzika yakachena ine maruva akanaka kwemene ne mbatso dzeku fundira dzaka pendwa ne mavara anopenya.

Muzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri nezvepafundo yepadera dera, kunokurudzirwa kuti pange paine nzvimbo yekuti motikari dziuye dzeimira ponaapapo kana antu anenge auya nemotikari dzawo ariayenzi.

Fundo yemanamba kuzvikora zvefundo yekutanga ifundo inofana kusimbiswa kwemene ngekuti mazuwa anyamashi fundo yema svomhu ne fundo yema namba yanekukosha kukurutu.

Ana echikora hwefundo yekutanga anokurudzirwa kuti atengerwe hembe dzawo dzechikora nemagwada echikora akanaka kuti vafunde veidakara, vafunde vasika tonhorwi veyidakara neamweni.

Ana echikora efundo yekutanga nefundo yechipiri anokurudzirwa kuti atengerwe magwada nehembe dzechikora ngeabereki awo kuti paanoenda kuchikora afunde akadakara eyidziirwa asingazwi chando.

Muzvikora zvefundo yekutanga vafundisi vanokurudzirwa kuti vanasirise zvigara zvekuti ana agare afunde aone pekunyorera kwete kuti ana anenge einyorera arimabhuku pashi.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kutengerwa mabhuku avo ekuerenga kunyanyisa mabhuku ezve sainzi nerurimi rwaamai vavo izvo zvinonga zvinoita kuti vakone kugara neamweni antu zvakanaka.

Vafundi vefundo yekutanga vanofunda kunyanyisa ngekuona mifananidzo yakabharwa ngemabhiro. Vafundisi vamofanira kufundisa ana vachishandisa mifananidzo kunyanyisa.

Vana vadodori vanoenda kufundo yekutanga vanokurudzirwa kuti vaite zvekuoerekedzwa ndiana mai awo ngekuti mumapato mune zvakawanda zvaanodhibana nazvo zvinoshaishira upenyu hwawo.

Vafundi vefundo yekutanga vanokurudzirwa kuti afundisi avo kuzvikorayo apiwe mushando yekuita varikanyi kuti asakanganwa nekuswera eitamba mumuganga makati komberedza.

Kuana adoko efundo yekutanga abereki abereki anokurudzirwa kutengera ana hembe dzekufundisa kuti ana afunde eidakara, eishenya, eitamba neamweni zvakanaka.

Muzvikoro zvefundo yekutanga munofane kunge mune zvigubhu zvikuru zvemvura yakachena yekumwa ngekuti ana akamwa mvura yakasviba anobatwa ngematenda akasiyana-siyana vachiri vadoko.

Kuti vana vefundo yekutanga vanakirwe ngekuende kuchikora, hurumende yedu yakaise mitambo yakasiyana -siyana muzvikoro yakaite sekurumba, mijaho, kutomuka nemabhora kuti vana vatambe mwiri yavo inge yakagwinya.

Dzidzo yepuraimari yaana adodori yakatinakira kwemene ngekuti inoita kuti ana asaswera eiagarara mumamizi.

Makirasi ngembatso dzekufundira dzinofanirawo kupendwa neruwara rwakanaka kuti ana afunde eidakara, afunde pfungwa dzakavhurika adakarire kuenda kuzvikora zvawo.

Mufananidzo uyu unokhombidza ,ana edzidzo yekupuraimari, neafundisi avo, ari kushenya, achidakara, akabata mashizha, inova mitombo yechinyakare.

Ana adori dori ekufundo yekutanga anodawo mabhuku ekuerenga muzvikora mwavo nemumambatso mwaanofundira mwona imwomwo. Zvikora zvinofanira kutenga mabhuku akawanda ekuti vana vaerenge veifunda.

Vana varimufundo yekutanga vanofunda maningi ngekuningira mifananidzo yakasiyana-siyana. Vana ava vanokurudzirwa kufundiswa kubudikidza ngemifananidzo kuti vafunde vaizwisisa.

Vashumi vezivo vefundo yeucheche vanokurudzirwa kuti varambe veihamba kuenda kuzvikora zvawo zvinoita kuti ramangwana ravo riwanikwe rakati ngwee kujeka vagare pamutambarakede.

Muzvikora zvefundo yekutanga, zvefundo yechipiri nezvepafundo yepadera-dera, ana anofanira kupfekedzea zvekuvhara miro kudzivirira matenda anotapurirwana, sedenda riya re COVID 19.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera ndombi nemajaya vakufundiswa mabasa enyara akaite sekubika ngekuti mazuwa anyamushi mabasa enyara ndomabasa aakuraramisa munhu weshe.

Mazuwa anyamashi, basa remaoko ndobasa raakuraramisa antu akawanda. Muzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera-dera, ana aakufundiswa mabasa emaoko, akaita sekugadzira mishina kunama simbi, nekucheka simbi.

Vafundi ve fundo ye chipiri ne vafundi ve fundo yepa dera dera vaku fundiswa mabasa enyara mazuva anyamashi ngekuti mabasa enyara ndo aku raramisa antu eshe akomana ne asikana.

Kuzvikora zvefundo yechipiri nezve fundo yepadera dera vakomana nevasikana vanotofundiswawo mabata mabasa enyara akaita zvekusona zviketi mutoti kunyangewo nezvikabudura kuti vagadzire ramangwani rawo.

Vafundi vefundo yechipiri nefundo yechitatu vakutofundawo mabasa enyara kuzvikora kwavo nokuti mabasa enyara ndiwo aakuraramisa muntu weshe akaita sekupishira simbi nekunama simbi

Mufananidzo uyu unokhombidza ana edzidzo yesekondari arikudakara kwemene arikuita kushenya akabata ma bhuku, izvi zvinowa zvinodakadza kwemene.

Vafundi vefundo yechipiri nefundo yepamusoro soro vari kufunda zvidzidzo zvezvisikwa zvinosanganisira dzidzo yemusanganiswa iyo inozi Kemisitiri nedzidzo yezvisikwa- Bhayoloji.

Vafundi vefundo yechipiri nefundo yepadera dera vari kufunda mabasa emaokonefundo nekunasira zviro zvakita semotokari mushina nezveeshe zvinoda kunasirwa.

Mundau yedzidzo yechipiri nedzidzo yepadera dera vana varikufundiswa kubhara mufananidzo nezvivezwa kuti vararame mune ramangwana ravo.

Mazuva anyamashi mabasa enyara ndoakuita kuti ndaramo yevantu iite zviri nane muzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera dera vafundi vakufundiswa kubata mabasa emaoko akaita sekuveza simbi.

Zvinodakadza kwemweni kuwona mwanasikana veyenda kudzidzo ye sekondari. Asikana nemwanakomana vanokurudzirwa kuti vaende kodzidza kudzidzo ye sekondari.

Ndaiti Ije damba igwinyiso remene mene kunyangwewo vasikana vakuenda kofunda zvifundo zvekutsetsa simbi nekunama simbi kuzvifundo zvepadera dera nezvei chipiri.

Kurima ndiro bhonzo repamushana renyika yedu yeZimbabwe vadzidzi vechipiri nevadzidzi vepadera dera varikufundiswa zvidzidzo zvekurima.

Vafundi vefundo yechipiri nefundo yepadera dera vari kufunda fundo yekugadzira iyo inoyari iri fundo inomusiridza mabhizimisi ekugadzira zviro.

Vafundi vefundo yechipiri nefundo yepadera dera vanokurudzirwa kuita mabasa enyara anowa akuraramisa vantu vazhinji munyika yanyamashi yedu yeZimbabwe. Muzvikora vantu vakutofundiswa mabasa enyara sekupisha nekubhendesa simbi.

Ndau yekufundira yakachena, ndau yekufundira yakanaka, ndau yekufundira inezvigaro zvakawanda zvekuti ana agare, inoitawo kuti ana afunde moyo yakadakara echifunga.

Chiri kuraramisa antu mazuwa anyamashi mabasa enyara. Muzvikora, ana akufundiswa mabasa enyara akaita sekunasira nzwara, kunasira hope nekuruka.

Mumazuva anyamashi mumishando yenyara ndomishando yakuita kuti antu aite ndaramo irinani. Muzvikoro zvechipiri nezvepadera dera vafundi vakufundiswa kuita mabasa enyara akaita sekugadzira mushina.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vafundi vanokurudzirwa maningi kugwinyisira yambo pachifundo chemasvomhu ngekuti nyika yedu mazuva anyamashi yakugwinyisira maningi ngefundo dzemasainzi.

Kuzvikora zvefundo yechipiri vatungamiriri vezveikora nevakuru vechikora vanokurudzirwa kuti vakurudzire vana kuti vachengetedze ndau dzavanofundira dzakachena, dzakachekwa maruva nekusimwa shango rakanaka.

Kuzvikora zvefundo yechipiri, ana anoendeswa kumabhondingi anofanira kuonekwa kuti arikuata pandau dzakachena ere, ndau kuitira kuti pasa tapurirwana matenda.

Kuzvikora zvefundo yepadera vatungamiriri vanokurudzirwa kuti vakurudzire ana kuti achengete ndau dzawo dzinge dzakachena, dzakarimwa mbuti dzakachekererwa shora pasina marara ari kurashwa rashwa.

Muzvikora zvefundo yekutanga muzvikora zvefundo yechipiri nezvefundo yepadera-dera. Atungamiriri anokurudzirwa kuaka mbatso dzakanaka dzeana dzekufundira. Kuti ana afunde mwoyo veidakara eishekerera asikarohwi ngechando.

Vafundi vefundo yekutanga, vefundo yechipiri nevefundo yepadera dera vanokurudzirwa kuti vatambewo mitambo yakaita semabhora nekuti mitombo iyi inoshimbisa mishuna nemagodo zveshe.

Vatungamiriri vanokurudzirwa kuti mundau dzino fundirwa fundo yechipiri muakwe mbatso dzekufundira dzakanaka kuti anhu afunde zvakanaka asinga tondorwi kana kupishwa ngezuwa maningi pasina peyiro

Vafundi vefundo yekutanga nevafundi nevefundo yechipiri vanokurudzirwa kuti vatengerwe hembe dzechikora dzakanaka hembe dzechikora dzisingabudisi mushuna pabanze kuti vafunde neamweni veidakara vasikazwi kuti vanobva kuvarombo.

Kuemba nziyo kwachinja ndaramo dzeanthu akawanda pashi rino reshe tenderere, muzvikora zvefundo yechipiri ana aakutoita makundano ekuemba anenge awina opuwa mubairo wekuenderera mberi nekuemba.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yechipiri vakuru vezvikora vanokurudzirwa kuti vatenge mabhuku vogadzira mbatso inogara mabhuku kuti unoda kuerenga ayende hake akadakaa.

Ana echikora efundo yechipiri ano kurudzirwa aende kuchikora eifunda ngesimba abereki anokurudzirwa kakurutu kuti atengere anaawo pekunyorera nezve kunyoresa nehembe dzekufpeka ana ari kuchikora.

Kuvafundi vefundo yekutanga nevefundo yechipiri nevefundo yepadera dera veshe, vabereki vanokurudzirwa kuti kana ana eigare kure vavatsvakire kamotokari kana zvimabhazi zvinotwara ana kubva nekuenda kuzvikora.

Kuzvikora zvefundo yekutanga nezvefundo yefundo yechiri vafundisi nevabereku vanokurudzirwa kutengera ana mabhuku ekuti ana aerenge kana arikuzvikorayo zveshe arikanyi kuti afunde zvakanaka.

Abereki anokurudzirwa maningi kuti kune ana awo anofunda kuchikora chefundo yekutanga nefundo yechipiri aatengere hembe dzechikora nebhutsu kuti ana afunde zvakanaka.

Zvikora zvefundo yechipiri, kana zvefundo yekutanga kana zvefundo yepadera dera. Zvinofana kunge zvine mbatso kana nzvimbo inogara mabhuku kuti vanoda kuerenga vaende veierenga mabhuku.

Mbatso dzekufundira dzakanaka dzakachena kuti weke dzinootawo kuti vafundi vafunde pfungwa dzakabeuka zvekushandisa zvakakwana kubva zvefundo yekutanga nefundo yechipiri

Vafundi yefundo yechipiri vanokurudzirwa kuramba veienda kunofunda kuzvikora zvawo vagarisane neamweni zvakanaka munharaunda nemundau dzaka tikomberadza.

Ana echikora efundo yechipiri, anekodzero yavo kuti kuti atengerwe hembe dzekufunda dzakanaka, kuti afunde neamweni eidakara, dzisina kufupika maningi, dzisikataridzi nyama dzisingafaniri kuonekwa ngeantu amweni.

Kufundo yechipiri ana akufunda zvifundo zvakasiyana siyana zvinosanganisira masvomu zvinosanganisira kukona kubata mari nekubaya baya zvivhiti vhiti.

Madhodha nendombi dzinofunda kuchikora chesekondari vakagara pashi veiyaeya zvirikubhuyiwa ngevakuru vezvekubazi reveutano veifundiswa

Mufananidzo uyu unokombidza chikora chesekondari chakapendwa chakashongedzwa chakati weke zvakanaka yambo.

Muzvikora zveshe zvekutanga, zvechipiri nezvepadera-dera panokurudzirwa kuti munge mune mbatso inogara mabhuku ekuerenga kuti vafundi vanofarira zvekuerenga vaerenge. Asi havafaniri kuba mabhuku achona.

Mazuwa anyamashi fundo yechipiri kana kuti fundo yesekondari yatekeshera. Ndau dzeeshe dzaane zvikora zvefundo yechipiri. Ndombi nemajaya vanokurudzirwa kuti vagwinyisire ,nefundo dzavo .

Vabereke veafundi ekuchikora zvepashi pashi nezvikora zvezvipiri anokurudzirwa kuti atengere ana dzechikora kuti achene vapfeke hembe dzakafanana veidakara veshe pamwepo.

Kuvana vechikora vari mudzidzo yechipiri kana yekutanga kana yepadera-dera. Vanokurudzitrwa kuenda mumhatso dzinochengeterwa mabhuku ekuerenga vaierenga kuti vavane dzidzo yakawanda yaamho.

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveantu anonge eifunda kuti apuwe chitupa chefundo yepadera. Vanokurudzirwa kuti vaenda kuzvikorayo vashande ngesimba kwete kuswera veiita bonde, vanozobatwa ngezvirwere.

Kuzvikora zvefundo yepadera-dera zveanthu anonga eifunda kuti apuwe chitupa chedare chepadera, vakuru vezvikora vanokurudzirwa kuti vagadzire ndau dzinogara mabhuku nemakhombiyuta ekuti vana vechikora vatsvake, maererano nekufunda kwavo.

Ana echikora efundo yepadera dera anenge eifundira kuti apuwe chitupa Chavo chefundo epadera dera anokurudzirwa kuti kana aenda kuzvikora kwavo iyo asiyane nekuita bonde zvana Mai nababa zvinokonzera zvirwere zvakasiyana-siyana.

Kuzvikora zvepaderadera kunofanirwa kunge kune mbatso ,kana kuti ndau inogara mabhuku akawanda kwazvo. Kuti antu aerenge zviro maererano nemabhuku vaanonga veifunda.

Kuzvikora kwefundo yepadera dera zveantu anenge eifundira chitupa chepadera dera anokurudzirwa kuti kana vaenda kuzvikorayo vaziye chihambire kwete kuswera veiita bonde.

Vafundi vefundo yepaderadera vanokuridzirwa kuti kana vaenda kuzvikora vafunde nesimba vasiyane nezvekuita bonde neantu , kuti vadzivirire zvirwere zvepabonde zvinotapurirwana nekusangana .

Kuzvikora zvefundo yepadera dera zveana anonga eifundira kuti apiwe chitupa chefundo yepadera. Vatungamiri vanokurudzirwa kuti vatenge mabhuku akawanda ekuti ana aerenge apuwe dzidzo yakawanda kwemene .

Vatungamiri nevakuru vezvikora kufundo yefundo yepadera dera vanokurudzirwa kuti vaake mbatso dzekufundira nedzekuerengera dzakawanda dzekuti antu aone nzvimbo nendau dzekuerengera nguwa yega yega

Vafundi vefundo yepaderadera, vanonga veyifunda kuti vapuwe chitupa chefundo yepaderadera, vanokurudzirwa kuti kana vayenda kofunda, vafunde nesimba kuti vauye veyitanga mishando yavo kwete kumirira kushandira antu.

Vafundi vefundo yepadera dera vanonge veyifunda kuti vapuwe chithupha chefundo yepadera dera, vanokurudzirwa kuti sezvi vari antu wakafunda ange ari antu akangwara, antu anoziya chihambiri ayenda kuchikora.

Mundau yedu yeZimbabwe, vatungamiriri vanofanira kudainzira amweni afundisi, anofundisa kuzvikora zvenyika dzekubanze kuti vauyewo kofundisa kuzvikora zvedu zvefundo yepadera-dera.

Vafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kuti kana vaenda kuzvikora kwavoyo havazijaambire vasiyane nezvekuite bonde nekuti zvinokonzera zvirwere zvakawanda zvepabonde zvakaita seshuramatongo.

Muzvikora zvinofunda antu efundo yekutanga nefundo yechipiri nefundo yepaderadera zvibhuzi zvinokurudzirwa kuti zvinge zvakati weke zvakachena zvisakonzera ntunzi.

Vafundi vefundo yepadera-dera vanokurudzirwa kuti vanyanyise maningi kuti vafunde ,zvifundo zvemasainzisi nezvifundo zveku vheneka matenda mimitundo nemingazi dzaanhu kuti matenda aderekedzeke muantu.

Vatungamiri nehurumende kubazi rekufunda vano kurudzirwa kuti vawedzere uwandu hwezvikora zvefundo yepadera dera kuti muntu weshe ayende kuzvikora kunofunda kuti kuchinje magariro netsika dzeantu.

Vatungamiriri vefundo yepadera-dera vanofanira kutsvaka vafundisi kubva kune dzimweni ndau dzakatikomberedza kune dzimweni nyika kuti vauye koofundisa antu zviro zvinoitikawo kunyika dzavo, dzavoyo.

Hurumende inokurudzirwa kuti ndau yega yega inge inochikora chefundo yepadera dera kuti vafundi vasaramba mumango mukurutu veienda kuzvikora zviri kuretu.

Ndau yekufundira yakashongedzeka zvakanaka yakati hlooo kuhlongedzeka inoitawo kuti ana afunde zvakanaka ndxondo dzakabheuka.

Hurumende yezimbambwe kunyanyisa kudzidzo yepadera-dera. Vari kukurudzira vafundi kuti vafunde zvidzidzo zvesainzi, izvo zvinovanikwa zvichizochinja nyika yedu yezimbambwe.

Munhu weeshe mazuwa anyamushi akuenda koofunda fundo yepadera dera kuti apiwe gwazo refundo yakadzika dzika.

Ikodzero yemwana weshe mukomana nemusikana vakuru nevadoko kuti aendewo kofunda kufundo yepadera dera apo vezvitupa chedzidzo chepamusoro.

Majaya, ndombi , madhodha neakadzi akurutu arikuenda kudzidzo yeyunivhesiti kuti vachinje nyika yedu yeZimbambwe.

Vafundi vefundo yepadera dera vanokurudzirwa kuti vari kundau dzavo dzavanofundiradzp vafunde zvakanaka vasingaiti misikazwa inoita kuti vabatire matenda epabonde.

Fundo yepadera dera yekufunda mabasa enyara inokurudzirwa zvakanyanya mazuwa anyamashi nekuti mabasa emuhofisi amashoma pakutoda mabasa enyara.

Vafundi vefundo yepa dera dera vari kufunda mifundo yaka siyana siyana ku sanganisira mifundo yeku baya makombiyuta kuti pavanozo pedza vadzidziso antu amweni kuri kuenda nyika ya mangwana.

Muntu weshe ntombi, majaha, madzimai nemadhodha vanokurudzirwa kuti ikodzero yavo kuti vaende kuzvikora zvedzidzo yepamusoro soro vafunde zvifundo zvinozoti vapuwe zvitupa zvefundo yepadera vashandure kuchinja nyika yedu yeZimbabwe.